Abaana abato n'abavubuka bali mu kisaawe badduka misinde, basanyufu era ebbali w'ekisaawe waliyo abantu bangi abayimiridde ababatunuulira era nga beekenneenya ekigenda mmaaso.

Eggana ly'ente liri mu ttale. Ente zino zirya muddo. Ente kye kimu ku bisoro ebirundwa awaka era eby'omugaso ennyo. Tuzifunamu amata, ennyama, n'ebiringa ebyo.

Abasajja bana bali waggulu ku kizimbe ekitannaggwa era bakola omulimu ogw'okukisereka. Ekizimbe kyetooloddwa emiti n'ebimera eby'enjawulo.

Abaana bana batambulira mu kakubo akatono. Bava kukima mazzi era bonna beetisse ebidomola ku mitwe. Ebbali w'akakubo waliwo abaana abalala babiri ababatunuulidde.

Abalenzi bana badduka emisinde, baddukira mu kisaawe, wabbali w'ekisaawe waliwo ababeetegereza era abalabika nga banyumirwa emisinde gino gye badduka ate era wabbali w'ekisaawe waliwo amayumba.

Abantu abakulu wamu n'abaana abato bali mu kifo awakimirwa amazzi, balina ebidomola ebiwerako era byonna bisimbiddwa awo nga basena kimu ku kimu.

Omukyala atudde ku ntebe akozesa ekyuma ki kalimagezi eky'ekika kya computer era akutte ekikopo kya caayi anywa.

Ekibumbe ekiraga omukyala wamu n'abaana babiri: ow'obulenzi n'ow'obuwala. Omukyala ono akutte ekitabo era ayina by'asomesa abaana bano okuva mu kitabo ekyo.

Ekizimbe ekirabika obulungi munda, mulimu emmeeza n'entebe ennyirivu ezinyuma okutunuulira, mulimu n'ebibumbe ebyongera ku bulungi bwakyo.

Omusajja ayambadde engatto eza kitaka, asitamye wansi alonda amagi limu ku limu nga bw'agateeka mu kaveera.

Amaka galimu ennyumba ez'ekika ekyobusiisira bbiri, mu luggya lw'amaka gano wayimiriddewo abaana abato babiri sso nga ate ku luda olulala waliwo embwa.

Omwami atudde akutte olubbobbo oluliko kase akabika ng'agezaako okuwewa n'okulonda kase ono.

Abakyala bambadde ebikooyi n'ebitengi era nga beesibye n'ebisenso bazina, okumpi nabo waliwo abaami abambadde amakanzu era nga bakuba ebivuga eby'enjawulo ko n'okukuba mu ngalo.

Ekibinja ky'enjuki, enjuki kye kimu ku biwuka eby'omugaso ennyo, era ng'abantu abasinga bazirunda okuvaamu omubisi gw'enjuki.

Abantu bayimiridde ku ssundiro ly'amafuta ekkaddekadde. Okumpi n'essundiro lino waliwo ekikubo eky'ettaka. Lyeetooloddwa emiti kko n'omuddo.